Bana babili bama gameezi batikile kugaali mudwela aparkingile arusilekho shibuutu agonesele hasi igaari.

Basani bawolelakho khulyaato khumetsi bali khugezako khwambuka inyanza ni babandu bandi besi batikile khulyaato.

Uwe shishalani ali khupima ingubo oba ali khu khuwandikha esi ali ni kwagama oba hesi akile kutunga khunaba ingubo.

Umusani urema inyama ali khurema inyama , uwoshe uw'etsele khukula ali khumulakilila ingeli esi inyama esi akanamo ne bukali sina bwesi akana mo.

Kamamwa oba' mbogoya ni' kamatore nega mbogoya ufura ali'mubipo waliwo urobile ni'ukharobile bulayiii tawe